Teeku n bɔŋo ka salo ʒɛ di kuli noli paɣaba ni dɔbba shɛba ʒila kuɣusi zuɣu ka teebuli za bi sunsuuni ka bindira ni bin nyura bɛ di puuni.

Palli zuɣu n bɔŋɔ lɔra n bɔŋɔ so n zɛ loori du noli ni ka niriba zɛ o yɛanga o yiɛla kootu sabinli ka yiɛ liiga piɛlli gbunni ka lo taya.

Kom n bɔŋɔ ka ŋarima bɛ di puuni ŋarima maa shɛŋa yɛla zaɣi zɛhi zaɣi piɛlla gba bɛni yiya n bɛ di yɛanga ŋɔ ka di shɛŋa pɛnti zaɣi ʒehi.

Ayirimo toriba n bɔŋɔ shɛba gbubi la dapaɣa ka sabibu bɛ di zuɣu paɣa ni dabba n laɣim ka shɛba pili zipilisi shɛba mi bi pili.

Paɣisara n-chani ŋɔ bɛ sola chinchina ka piri namdanima ka bɛ shɛba ye nyingɔkolisi ka ʒi taɣipɔna ka lɔbanima pɔbi li ka nɛma be di ni ka lɔra be bɛ nyaaŋa

Salo n bɔŋɔ paɣiba ni dabba shɛba yɛɣi la baaji nima ka shɛba gbubi baaji nima bi bɛla gorim duu.

Ɛia pɔty n bɔŋɔ salo bɛni paɣaba ni dabba alapile ti bɛni paɣa so gbubi lɔba loori bila n mali tiri doo paɣa ŋɔ yɛɣi la baaji.

Lɔra n zaya ŋɔ ka salo bɛ di yɛanga yiya gba n zaya ŋɔ paɣaba ni dabba n bala ka bi zaya n yuuni nini yula.

Linjima nima n bɔŋɔ shɛba dabila tiŋgbani ni ka shɛba za zuɣusaa ka so do tiŋa ka bi gbari o yili n za bi yɛanga ŋɔ ka tihi pɛ n gili li.

Salo n bɔŋɔ ka kom bɛ bi yɛanga tɛɛku n bala ka shipu nima bɛ di puuni salo ŋɔ paɣaba ni dabba nyɛ ba bihi bɛni doo n bɔŋɔ ka o gbubi bia.